Owesilisa ogqoke impahla zokuzivikela ikakhulu kuCovid. Impahla lezi zilombala oyisibhakabhaka uthwele ukudla kwakhe ngomganu, uvaliwe ,usesiya hlala phansi adle ngoba yisikhathi sekhefu.

Omongikazi ngesikhathi behlezi etendeni bemelele abantu abazihlatshwa bebezithathela imifanekiso bekhanya bejabulile, owesilisa ubephakamise isandla etshengisa iminwe emibili.

Simangele sibona abantu beme amadlodlongwane koNdlovu. Sithe sisamangele njalo sabona abezempilakahle abagqoke amaworosi amhlophe bezivalile indawana yonke. Sebethwele okuyisikhwama okukhanya kulomuntu phakathi. Kukhanya besebeyehlelwe ngumonakalo ngekhaya, umuntu esefele endlini.

Unesi wesilisa ugqoke impahla oyisibhakabhaka. Uhlola omunye owesilisa, lapha emlonyeni.. Ukhanya uphethwe ngamalonda. Ukhamisile nje. Ugqoke iyembe emhlophe.

Isikhathi secovid besinzima kakhulu ebantwini abasebenza kwezempilakahle. Besekumele bagqoke izinto ezibavala ubuso, uthole sekusele amehlo kuphela. Bekubahlukumeza kakhulu lokhu.

Umongikazi uthontisela umntwana oyinkazana emvikela emkhuhlaneni osubonwe ngabezempilakahle okuthiwa yindingindi. Ubekhala engafuni ukuvula umlomo umama wakhe waze wambotoza emaceleni wasekhamisa.

Isikhathi se covid besinzima kakhulu bekusenzala ukuthi umuntu angafa kumele bahambe bayefafaza ngokusemthethweni bekhipha leli gcikwane elingabe likhona njalo abantu bebengasavunyelwa ukuhamba emngcwabeni ngobunengi.

Abantwana abancane bangakwanisa inyanga eyodwa elamaviki amabili bayahanjiswa esibhedlela loba ekilinika bayehlatshwa emlenzeni yonke yomibili. Esikhathini esinengi ijekiseni iyabatshisisa abantwana ngakho kuyamele sibanakekele ngokugcweleyo.

Umongikazi uphethe ijekiseni uhlaba owesifazana ogqoke ingwane eyisibhakabhaka uzivalile njalo lapha emakhaleni ngesaheke esiyisibhakabhaka.

Emazweni ahlukeneyo kuyake kumemetheke imkhuhlane esuka ibe yingozi empilweni zabantu efana lecovid ngakho abazempilakahle bahlezi belazo impahla ukuthi loba kungavelani bagqoka okokuzivikela.

Owesifazana unabile embhedeni, ugqoke ingubo zesibhedlela ezijwayelekileyo. Uphakamisele isandla sakhe kuMongikazi ukhanya umhlola iBP kulowesilisa njalo onguDokotela umile eceleni uthwele ifayili lakhe.

Abantwana bahambe esibholaneni besiyakukha amanzi, bafika behluleka ukukotshoza. Kwasekuthutsha usisi olomusa ohamba ngemota emhlophe, nguye ozewabakotshozela izigujana zabo wabagcwalisela.

Omama abakhethiweyo ukuthi bazamela izigaba bencedisa nxa imobhayili ivakatshele kuleyo ndawo basezifundweni bahlezi emabhentshini wonke umuntu ugqoke ibhatshi elilombala oyisibhakabhaka, bathwele amaphepha ezandleni.

Umfana umile lapha ugeza izandla zakhe empompini emfitshane yena ugqoke iyembe eluhlaza lebhulugwe eliyimpunga. Eceleni lapha kukhanya ibhakede okutshengisela ukuthi ube ezokukha amanzi kodwa ubone kungcono ukuthi aqale ageze izandla engakakheleli lawa manzi.

Umntwana omncinyane nxa enathiswa umuthi esikhathini esinengi akenelisi ukuzikhamisela yedwa, ngakho omongikazi bayabe bekufundele ukuthi kumele bambambe njani umntwana, uthola sebembambe imihlathi yomibili ngesandla esisodwa abe sengani uyambotoza ukuze umlomo uvuleke.

Ugogo uhamba labazukulu bakhe bavela kukha amanzi. Bathwele isigubhu esilithanga, esiyiso abasiholiswa ngabezempilakahle bekwazi ukuthi sihlanzeke ngokugcweleyo, njalo ngeke singene amagcikwane phakathi nxa kuthe kwakhelelwa amanzi ahlanzekileyo.

Usisi osekhulile uqotsheme ukhelela amanzi empompini ubambe isigubhu esilombala olithanga isigubhu leso sihlaliswe phakathi kwenditshi ukuze amanzi engavuzi phansi agcwale indawana yonke.

Abantwana banga hlala hlala kumele baye weya lokhu kuyabe kusenzelwa ukubona ukuthi umntwana udla ngendlela efaneleyo yini? uyagainer emzimbeni na.

Owesilisa ogqoke isikipa esilithanga ubambe umntwana osezandleni zikanina. Uzama ukumnathisa, umntwana umkhangele emehlweni.

Emveni kokuthengelwa izibhorane ezitsha. lzakhamizi zisele zingela nkani. Bezimile amadlodlongwana, kanye labantwana. Bebambe amaqolo. Bekhanya bemangele okumangalisayo, phelab bona besebejayele ukukha amanzi emthonjeni.

Izakhamizi bezibiziwe ukuthi zizoyamukela i-ambulesi asebebadonethele yona. Kuthiwa iambulesi le iylzabe incedisa wonke umuntu. Akukhethelekile, ukuthi ulemali, kumbe awulamali. Nxa usuphathekile, uyayifonela kuphela.

Emveni kokubeletha bebehamba hola linye ngalinye omongikazi besiya hlola ibhiphi kibomama ukuthi ingabe ikhwele okungakanani lokhu babekwenzela ukuthi bamvikele kanye lomntwana omunyayo.

Besebejwayele ukukha amanzi emthonjeni. Bathe sebefakelwe isibhorani, batshone bebuthene sebebobotheka, sebejabulile ukuthi ekucineni sebewatholile amanzi ahlanzekileyo, angasoze abagulise.

Emveni kokunanzelela ukuthi izibhedlela zikhatshana kakhulu kanye lamakilinika, abezempilakahle banxuse bakhetha omama kanye labo baba abambalwa ukuthi babafundise imsebenzi ethile izancedisa labo abagula nje imikhuhlane emincinyane ezigabeni zabo.

Abezempilakahle bebekhankasa befundisa abantwana ngomahluko wamanzi ahlanzekileyo kanye langcolileyo. Babathethe bahamba labo esifuleni okulamanzi ajiyileyo angcolileyo ngapha umfana ethwele njalo amankomitsho amabili akhanya amanzi ahlanzekileyo. Ngilethemba lokuthi isifundo basizwisisile.

Ubaba uyabobotheka ubambele isigubhu esilombala olithanga, useceleni lempompi yalapho okukhiwa khona amanzi

Isikhulumeli esithile siphume kumabonakude sikhankasa sichasisa ukuthi kumele baphume amazwe ayedinga abantu abazimiseleyo ukuncedisa kwezempilakahle ukuze benelise ukuncedisa abantu abagula belwela impilo zabo

abezempilakahle bavakatshele esigabeni bafike bayenza itente elimhlophe lapho ababeke khona yonke into abayisebenzisayo futhi izakha mizi zinxusiwe ukuthi zizelapha zizohlolwa empimbeni ukuthi zingabe zihlaselwe yini ngumkhuhlane lowo

Imota enkulu iyabe isibhoda amazwe wonke ihambisa imithi kanye lamaphilisi, phela amazwe wonke ayalekelelana ekuncedisaneni ngezinto ezithile.

Emveni kokubhujelwa ngumkakhe umaNdlovu, ngelanga lomncwabo, ubesizwa ubuhlungu kakhulu, ubekhala ezivalile ubuso lobu ngezandla. Ephethe ilembu lokuzihlikihla inyembezi ngoba ubekhala mtshokotsho.

Nxa unga bhoda bhoda edolobheni ngezikhathi sekuseni uhlangana lezinye izinto ezibuhlungu kakhulu, bakhona abantu abalahlekelwa zingqondo zabo abahlala lapha emgwaqweni bayabe bedatshukelwe bengasela zona impahla zokugqoka.

empilweni yanamuhla bakhona abantu abathi bengayehlela yizinto ezimbi umuntu olahlekelwe ngumfazi kumbe abhujelwe ngumntwana uthola engasakwanisi umthole sebelahlekelwe zinqondo njalo abantu abanjalo kumele baxoxiswane labo bancediswe

Sibone umfanekiso okade uthethwe ngabantu abakade bexwayisa uzulu ,mayelana lokuhlukunyezwa kwabesifazane kanye lokuhlukunyezwa kwabantwana .Kukanengi ukuhlukunyezwa lokhu ,abanye bayatshaywa ,abanye bayadlwengulwa njalo.

Kuqakathekile ukuthi uHulumende anakekele abantwana abazintandane. Bakhona abantwana abatshiywa ngabazali besasebancane. Kuyabahlukumeza ngoba impilo yabo iyabe isinzima kakhulu.

Umongikazi uxoxisana labomama ababili, abalabantwababo asebekhulakhulile. Omunye uphethe umntwana ogqoke ijesi eyipink. Omunye njalo uphethe umntwana ogqoke ijesi ebomvu. Omama laba bakhanya bayadla.

Zinengi izinto ezihlupha abantu ekuhlaleni emulini, Kwesinye isikhathi umuntu uyahlukumezeka aze akhethe ukuphuma ngekhaya ayehlala egangeni. Ngakho umphakathi kumele ukukhankaselwe, ufundiswe ngokuxoxisana kuhle lamanye amalunga omdeni.

Kulendaba ebikade ikhona kuphephandaba leviki ephelileyo kuthiwa kulogogo ogcina abazukulu abalitshumi lanhlanu bayibhalile londaba bayifaka enyuzini ukuthi abantu benelise ukuyancedisa ugogo lowu.

Endlini lapho okulaliswa khona abantu esibhedlela. Kulembheda elombala omhlophe. Phezulu kuhlezi kwedlaliwe njalo amalembu amhlophe kwessekubekwa unguwonje eceleni.

Esibhedlela nxa abantu begula, ikhona iward yabomama, ibekhona njalo iward yabobaba. Abantu laba abahlangani ngoba abanye nxa sebegula uyathola sebekhipha impahla behamba nqunu.

Leyi yindlu lapha okuhlala khona izinto ezithile eziyabe zimelele ukusetshenziswa esibhedlela .Kuyakhiwe ngezitina, akuplastwanga. Kuthi umnyango lapha okungenwa khona kanye lewindi,, kulombala oluhlaza.

Minengi imfanekiso esiyake siyibone ifanekiswe emdulwini wemakilinika esikhathini esinengi bajayele ukutshengisela omama abalabantwana abancane baphinde njalo batshengisele njalo imikhuhlane ehlukeneyo nje.

Odokotela kanye labo mongikazi nxa ku yisikhathi somqando kungela zigulane ezinengi uyabathola bezimele phandle behamba hamba ukuthi bake bebethwe ngumoya bewothamela ilanga.

Abantwaba abanengi bayayesaba ijekiseni. Nxa kulilanga lokuhlatshwa abantwana ekilinika. Uthola kuhlatshwa imikhosi engapheliyo, ngoba bayabe bekhala bonke! Sebeqede ukuhlatshwa.

Ngifike ngahlliswa kweyinye indlu ngimelele ukubona umnewethu bekulombheda lo olala izigulane umbheda lo uyehliseka kumbe uyakhwezeka emdulini bekunamathiselwe iphepha elilo mbala oluhlaza okwesibhakabhaka omunye ubuyile mpunga omunye uluhlaza omunye ulithanga

ILaboratory yindawo lapho okuhlolwa khona imikhuhlane yabantu. Uyahamba esibhedlela, bethi bayakuthatha igazi liyehlolwa. Basebehamba lalo elaboratory. Kulapha njalo okuphekwa khona imithi yokwelapha imikhuhlane, eyehlukeneyo. Ngakho kulesixwayiso, sokuthi impahla ezigqokwa lapha, kakumelanga, ziphume phandle.

Ekilinika ekuseni sifice bengakavuli, bekuvaliwe umnyango kusakhiyiwe, baqala ukubukisisa lesi sakhiwo. Ekilinika le inhle kakhulu iphendwe ngombala olulaza.

Emveni kolubeletha umntwana umama ubuye wazovakatshelwa ngamalunga ebandla amabili. Usista ubephethe izigqoko ezinengi zomntwana kumjabulisile kakhulu lokhu.

Kusendlini lapho okugcinwa khona amakhemikhali ahlukeneyo. Amakhemikhali lawa bawasebenzisa ukuwahlangahlanganisa bethesta ukuthi bangathola umuthi wokwelapha izifo ezithile.

Abesilisa abathathu bamile babambelele itafula, lapha phezulu kwetafula kulamabhokisi emithi kanye lamaphilizi ahlukeneyo, ukhona omunye abakhanya bemchasisela ngokusebenzisa umuthi othile.

Omnumzana abahlanu bethekelele indlu lapho okuhlolwa khona igazi labantu. Bayabambabamba bahamba betshengisana imitshina ehlukeneyo lapha.

Ngathi ngiphelekezele umnwewethu esibhedlela ukuya landa amaphilisi akhe ngesikhathi engene phakathi ebona udokotela, bengizulazula ngihamba ngibuka amaphepha anamathiselwe emdulwini kunengi engikufundileyo emaphepheni lawo.

Abezempilakahle bangabona ukuthi abafinyeleli ukubona abantu munye ngamunye bayaprinter okungamaphetshana babhale lokhu abayabe befuna ukukhankasela ngakho. Bayahamba bebaholisa abantu ukuthi bazibalele.

Ilizwe lase Rwanda liyaqakathekisa impilakahle zabantu. Esikhathini esinengi uthola begqugquzela lilandelela ukuthi abantu abangazizwa kahle bahambe bayehlolwa ukuze bancediswe kusase masinyane.

Ibhakane elinxusa abantu kumkhankaso wokuzofundiswa ngokunakekela isifo secancer. Libhalwe ngombala omhlophe kuthi ngaphansi kukhona umbala olithanga. Liyakhankasa lutshengisa ukuthi usuku luyabe lunini kanye lesikhathi sakhona.

Omama bebehlanganele labezempilakahle, bebacebisa bebafundisa ngezindlela zokuvikela icancer yesibeletho. Esikhathini esinengi amama abanengi bayahlaselwa yilesi sifo ngoba bengelalwazi olugcweleyo.

Kusendlini yalapho oku opharethwa khona abantu. Bayabe belihlekanyana odokotela ngoba lowo oyenza umsebenzi woku opharetha kuyabe kungamelanga atshede. Liyabe lisebenza ukumqhubela kuphela izinto azifunayo.

Umfanekiso obhalwe mayelana lezempilakahle, zaseRwanda. Bakhankasela ukuthi kumele zinakekelwe abantu abasebenza kwezempilakahle babone ukuthi abantu bayaphepha ngokugcweleyo.

Kuqakathekile ukuthi abantwana abasafunda e-secondary, bahle baqalise ukufundiswa ngobungozi bokuya emacansini besase bancane. Kumele batshelwe ukuthi bengenelisa ukuthola imikhuhlane engapheliyo.

Omama ababili bahlezi lapha. Omunye ukhanya usebenza kwezempilakahle. Omunye njalo ngozodinga ukuncediswa ngokuthize. Umama lowu ozoncediswa ugaxe isikhava esilombala oyipinki. Ngapha ekhanda uqhiyile ngeqhiye eluhlaza.

Kusekilinika lapha abantu bahlezi emabhentshini balindele ukuthi bebe betshintshana ukungena phakathi, kucecisiwe lapha emdulwini ngamabala atshiyeneyo abhalwe ngokumhlophe indawana zonke.

Abesifazana abathathu bahambe ukuyahlolwa i"malaria" phela ibisihlasele abantu abanengi ngakho umongikazi ufike wabanika izitulo ukuthi bahlale omunye kodwa usamile ,usethatha owokuqala igazi ukuze liyehlolwa.

Ubaba ogulayo esibhedlela uhlezi embhedeni khathesi ngoba yisikhathi odokotela abahamba bebhoda ngaso bekhangela ifayili lomuntu munye ngamunye. Ugqoke iyembe elombala omhlophe kanye lokumnyama.

Uthe eseqeqetshile eselesithupha sokubangudokotela. Wabona ukuthi ukusebenza kanzima kakwenelisi, waseyenza esakhe isakhiwo lapho ancedisa khona abantu.

Ngisiya landa umama omncane obelethileyo, ngasengibhayiza ngingazi ngiqonde ngaphi ngoba isibhedlela sikhulu okumangalisayo. Ngithe ngisahamba ngahle ngabona ibhakane okulo mbala oyisi bhakabhaka kubhaliwe ngamabala amhlophe kukhomba lapho okubelethela khona abantu, ngahle ngalubhekisa khonale.

Umntwana engazalwa egogekile, Kuyabe kumele ukuthi, amathambo engakaqini kakhulu eselenyanga ezifika ezitshiyagalombili athathwe abe ehanjiswa ukuya yelulwa lokhu kungamcedisa kwezinye indawo.

Kuselayinini yekilinika abantu bamile abanye bahlezi baphethe amaphepha abo abalwa ngudokotela abesebancedisa.

Ngesikhathi se"Covid" bekungala ndaba lokuthi ulayo imali loba awulayo eyokuthenga isayeke sokuvala umlomo kanye lamakhala, bewuthi nxa uhambele ekilinika lifika liphiwa lonke munye ngamunye.

Umntwana ozelwe inyanga zakhe zokuzalwa zingakakwani uyathathwa ahambe ayegcinwa endaweni ethile kuze kufike isikhathi sokuthi bekumele aphume ngaso esiswini sikanina.

Kukalutshwana ukuthi ufice isibhedlela singela bhakane elikhomba izindawo ezihlukeneyo. Phela izibhedlela zinkulu kakhulu ngakho lokhu kuyabancedisa abantu abanengi abayabe beqala ukufika kuleyi ndawo.

Usisi osebenza efamasi ukhanya ebebobotheka ebambe ibhokisi lomuthi othile ngapha esandleni uthwele itheblethi kukhanya uyabala esenza nge khompuyutha ebeka izinto lezi emashelufini.

Kuse wadini lapho okulaliswa khona abantwana phela umntwana oleminyaka engaphansi kwelitshumi lasitshiya galo mbili akavunyelwa ukutshiywa yedwa esibhedlela. Umamawakhe uyamlinda alatshwe aze asile.

Abantu abadala nxa befika ekilinika esikhathini esinengi into yokuqala kuthathwa I BP phela omongikazi bayabe becabanga ukuthi ezinye izifo zibangelwa yikukhwela kwe BP

ngesikhathi umntaka dadewethu elalisiwe esibhedlela ubuye exoxa ukuthi ubevakatshelwa ngumbalisi obuya emphathele ingwalo zokuthi kabhale njalo abale

Osebenza kweze mpilakahle ngaphansi kogaja lokuhlola umkhuhlane weHIV uhlezi etafuleni ugqoke isikipa esilombala oluhlaza ukhanya uthatha umnumzana igazi esandleni lapha.

Minengi imikhuhlane ehlasela abantwana abancinyane. Eminye yakhona iyababamba kuze kufike ezingeni lokuthi umntwana agcinwe esibhedlela ukuze bebebemkhangela kodwa lokhu kuyabe kungatsho ukuthi izifundo zomntwana kumele zime. Bayancedisa ababalisi bebalande ezikolo besiyabafundisa.

Nxa usiyahlolwa umkhuhlane we-HIV kumbe wemalaria bayakuhlaba emunweni lapha bathathe igazi nxa sebethethe igazi bazakuyalifaka emtshineni ezindlini zalapho okuhlolelwa khona.

Abantu abagulayo imkhuhlane efana labo khensa kanye leminye nje ehlukeneyo kumele sibabonisise uthando ngoba imkhuhlane efana laleyi iyahlukumeza kakhulu engqondweni.

Umongikazi ohlezi esitulweni. Ugqoke ibhatshi elimhlophe. Esandleni lapha ,ugqokile amaglovusi aluhlaza okwesibhakabhaka. Eceleni kwakhe kulodwendwe labantu olwenze ilayini. Kukhanya balayinela ukuhlolwa igazi.

Owesilisa ophethwe ngumkhuhlane wecancer ulele embhedeni wakhangela phezulu ugqoke impahla ezimhlophe, eceleni kwakhe kulodokotela ugaxe insimbi zakhe entanyeni ukhanya uyafuthelwa okumangalisayo.

Itshukela ngumkhuhlane osugcwele kakhulu kulezinsuku ongasalawulekiyo. Kuqakathekile ukuthi abantu babelokuzwisisa ukuthi umkhuhlane lo uqala njani umi njani. Ngakho abezempilakahle bahlele okuliphetshana batshengisela ingatsha ezitshiyeneyo. Abantu kumele babale bakuzwisise.

Ikhona imikhuhlane eminengi ehlasela isikhumba ngakho umuntu engazibona angathi uqubukile angakuzwisisiyo kumele agijime ahambele esibhedlela ukuze ayexoxisana lodokotela ambonise.

Iphetshana elitshengesela umuntu wesilisa olesifo esithize. Libhaliwe ukuthi imikhuhlane leyi ibonakala ngani. Lifanekisile njalo owesilisa ohlaselwe yilowu mkhuhlane esehamba ngokokubambelela

Kubanzima kakhulu umuntu nxa esesibhedlela uzwe sokuthiwa igazi lakhe lilutshwana, kodwa kungcono ngoba bayadingisisa igazi elihambelana lelakhe, besebe xhumaxhuma izintambo bamfake igazi libe lingena kancane kancane.

Emveni kokutholakala ukuthi ulemvukuzane enyaweni, uNcube.. Uhambe wayalaliswa esibhedlela. Bathe bazamtshisa ukwenzela ukuthi balaphe lesisibungu.

Uthe esetholakale ukuthi ulukensa ubabakazi bamlalisa esibhedlela bathi bafuna ukumgcina okwenyanga yonke ukuze benelise ukulapha lesi sifo.

Umkhuhlane we HIV ngumkhuhlane obuhlungu kakhulu ngoba uyabe usuhlala lawo impilo yakho yonke. Ngakho ungatholakala ukuthi ulalesi sifo kumele uxoxisane labezempilakahle ukuze ungahlukuluzeki emoyeni.

Uthe esezibona esequbukile ebusweni uSihle wabona kungcono ukuthi agijimele esibhedlela. Uthe uyasola ukuthi kukhona akudlileyo okungahambisani laye ngakho udokotela ubesazama ukumhlola.

Owesifazana obekhala ngokuthi uhlatshwe yisihlabo ehlombe ubelokhu ebubula ebambe ingalo yakhe yesandla senxele ubekhanya efuthelwa okumangalisayo.

Kulezimo ezitshiyeneyo zekhensa njalo layo ibangelwa yizinto ezihlukeneyo ,ungeneliswa ukuhlinzwa loba ukutshiswa kubekhona njalo ezinye ezingeneliyo.

Elabhorethori okunye kwakhona kuyabe kuphekwa kuxhwathiswa sibili, ngoba kuyabe kusetshenzwa ukwenziwa imithi kanye lamaphilisi. Kulesikali sakhona esokutshisisa, esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka, kuthi phezulu kulombala ocazimulayo.

Amaviki wonke umongikazi ngamunye ngamunye ekilinika, uyaphiwa amagloves okutshintsha njalo nje. Phela akuvunyelwa ukusiza umuntu ungagqokanga ezandleni okokuzivikela.

Kuselabhoritori lapho okusebenza khona abakhulu abangodokotela. Bafake amambodlela amabili inye ngayinye ibhaliwe nje inanyathiselwe iphepha elimhlophe. Amabala abhaliweyo akula umuntu ongawabala ngaphandle kwabo abakuqeqetsheleyo lokhu.

Ngumfanekiso wescan esitshengisa ingaphakathi yomuntu. Kukhanya kusembanjeni lapha emzimbeni. Kuthi lo obukeleyo ukhanya uyakhangelisisa ukuthi akuzwisise engowezempilakahle

Abezempilakahle ayisikho ukuthi batholakala ezibhedlela kuphela zabantu kuphela. Bakhona abezempilakahle abafundele isifundo sobulimisi. Bona bakhangela izifuyo. Akhona phela amajekiseni okuhlaba inkomo imbuzi, kumbe izimvu.

Umntwana usehlala etshisa okungapheliyo ngakho umzala ubone ukuthi amhambise kubodokotela. Bafike bamthatha bahamba laye endlini yokuhlola imikhuhlane eminengi ehlukeneyo. Bathe impumela yakhona izakuba khona ngelanga elilandelayo.

ELaboratory, lapho okuhlolwa khona igazi. Kanye lemithi ukuthi ongancedisa, yiwuphi. Kulamagabha amanenginengi, asekhabothini. Afakwe ngamaqembu, lokuthi angakanani. Wonke alezivalo ezimhlophe.

I-technology iyayidlala indima enkulu empilweni yabantu. Yikho esikhathini esinengi abantu nxa besiyabona odokotela belimalele ngaphakathi kuyathiwa hambo ngena ku scan. Lowu ngumtshina ozakukhangela ngaphakathi ukuthi ulimale kangakanani

Owesilisa uhlezi esofeni elilombala onsundu. Yena uzigqokele isudu yakhe emnyama uthontisela umfanyana osekhulile lapha emlonyeni ogqoke isikipa esibomvu.

Umntwana nxa esasemncane elamalanga ezelwe umzimba wakhe uyabe uzigqaja okumangalisayo. Kungavele kutshise ilanga uthola esequbukile esemhlophe nke njalo sekumele abazali bananzelele impahla ababagqokisa zona. Ezinye yizo eziyabe zibaqubula.

Umama uhambise umntwana ekilinika ukuyahlatshwa. Umongikazi ogqoke ibhatshi elimhlophe, waqhiya njalo ngokumhlophe ekhanda .Uphethe ijekiseni. Uhlaba umntwana emlenzeni. Umntwana lo ubukeka esekhala okumangalisayo

Umama angathwalelwa esibhedlela esiya beletha, uyasala ebeletha. Kuthi nxa ngesikhathi sezivakatshi, kumele abantu bamvakatshele ukuze bamphathele ukudla, kumbe besiyabona umntwana ozelweyo.

Evikini eliphelileyo umntwana wonke wesikolo ubebuya lephepha elifuna ukugcwaliswa ukuthi umzali engabe uyavuma yini ukuthi unmtwana ahlatshwe ijekiseni esikolo. Abazali abanengi bavumile, ngoba bayabe bekwazi ukuthi abezempilakahle sebehlolosisile bakubona kufanele kwenzakale lokho.

Esibhedlela yindawo okungamelanga ukuthi kushote amagetsi phela imitshina eminengi isebenza ngawo amagetsi njalo bakhona abantu abayabe bengesenelisi ukuziphefumulela kahle sebexhunyiwe okunye emakhaleni okusebenza ngala magetsi.

Zinengi izinto ezisetshenziswa esibhedlela okunye kwakhona kuyabe kungokokuthunga abantu laba abathe basikwa, okunye kwakhona njalo kuyabe kungokokuthatha i temperature khona ngeke ukuqambe konke ukuqede.

Bakhona abantu esiphila labo abagogekileyo. Abanye bakhona bazalwa benjalo. Kuthi abanye bayabe sebewele ezingozini, basebecina bengaseyenelisi ukuzihambela. Abezempilakahle, beza lento enhle okumangalisayo. Kulesitulo esilamavili, ukuthi umuntu uyahlala, libe selimfuqa.

Amabhokisi amabili abhaliwe ngaphandle ukuthi dispenser. Phezulu kulalezo zinto ezibizwa ngalelibizo, zilomsebenzi omkhulu kakhulu esibhedlela. Bazisebenzisa ukuqoqa amaphilisi bewalungiselela ukuwafaka emaphepheni.

Lowu ngumbheda osetshenziswa esibhedlela. Ulendlela yokuthi uyakhweza kusiya ngokuthi isigulane sifuna ukweyama okungakanani.

Esibhedlela zikhona ezinye izindlu eziyabe zilomsebenzi oqondane lakhonokho kuphela. Kwesinye isikhathi umuntu nxa elimele ekhanda kumele ayehlolwa, kulendlu okuyabe kumele angene kiyo elemitshina eminengi ehlukeneyo. Yikho lapho abayabe bezasebenzela khona.

Ijekiseni ingasetshenziswa esibhedlela ihlaba umuntu oyedwa. Uyabona umongikazi eseqede ukuhlaba ayithathe ahambe ayeyijikela phakathi kwebhimu. Bayabe besenzela ukuvikela abantu emikhuhlaneni eminengi ethelelwanayo.

Omongikazi bahlala beqonqosela ngokugcina kuhle amazinyo. Amazinyo agcinwa kahle ngikuwagxubha ekuseni Kanye lantambama. Lokhu kuyawavikela ekuboleni. Abanye njalo kumele baxwayiswe ukuthi bengathandi ukudla izinto eziletshukela ngoba ziyabolisa amazinyo.

Umalume wawela engozini waphuka lapha embaleni kwathiwa ithambo lakhe alisaphindi livume ukuhlangana ngakho basebemncedisa ngokufaka eyinye insimbi

Imitshina esetshenziswa esibhedlela iyabe idinga ukuthi ixhunywe emagetsini. Ufica kulemitshina ehlukahlukeneyo engena imilomo ehlukeneyo. Eminye iyabe iyiround eminye iyikhona.

Abantu abagula umkhuhlane wetshukela, bayafika esimeni sokuthi bayabe sebephila ngamaphilisi kumbe ijekiseni. Ijekiseni leyi uyabe usufundisiwe ukuthi uyisebenzisa njani ukuzihlaba.

Umuntu angafika esibhedlela ulakho ukuthi atholakale engasayenelisi ukuphefumula kuhle ngakho kukhona abakuxhuma lapha emakhaleni lemlonyeni uzwe kuthiwa usephufumula nge okhsijini.

Umongikazi ogqoke impahla eziyisibhakabhaka emehlweni ugqoke izibuko, esandleni uthwele okuyimbodlela okuncinyane okunsundu ukhanya ukhamela okunye phakathi.

Minengi kakhulu imitshina esetshenziswa ezibhedlela eminye isebenza ukuhlola, eminengi yakhona yaziwa yibo abanikazi abayisebenzisayo, eminye isebenza ukuhlola ikhanda ngaphakathi, eminye njalo bayisebenzisa nxa bekhanyisa ezindlini ngokutshiyeneyo.

Umuntu owayehlela ngezempilakahle wacabanga okumangalisayo phela imibheda leyana eyamukela abantu abehla ku ambulensi iyabe ilamaviri atshelelayo lokhu kwenzelwa ukuthi isigulane nxa sigula kakhulu omongikazi benelisa ukuhamba befuqa sebegijima.

Esibhedlela bayancedisa umuntu nxa engasayenelisi ukuphefumula kuhle. Bayamfaka okunye emakhaleni lapha. Kubizwa kuthiwa yi oxygen, kuyasiza kakhulu.

Izimota ezinengi namuhla bezibotshwa, bekutholakala ukuthi azilakho okufaneleyo , okokuvikela umlilo okumele kuhlale kukhona. Ubaba oyedwa nje nguye okade elakho okulombala obomvu laphepha elilithanga.

Umnewethu ubehlala ekhala ngekhanda elivuvukileyo ethi akakwazi ukuthi yikuyini okubuhlungu ufike esibhedlela bamfaka omunye umtshina omhlophe wafuqwa ekhanda langena lapha kukhanya bekuyiscan bemhlola ukuthi lingabe lilimalele ngaphakathi okungakanani.

Amaphilisi kumele ahlale endaweni eziqondileyo ngaso sonke isikhathi. Ngike ngathi ngihambele ekilinika, ngabona amagabha amakhulu amahlanu, elokuqala belilombala oluhlaza, elinye njalo lilombala oluhlaza, amabili abemhlophe, elinye kade limnyama.

Indawo ezinengi emaphandleni kulezinsuku sokwaphucuka loba bengela magetsi uyathola besebenzisa amasola, sebaphucuka okumangalisayo.

imitshina esetshensiswa ngabo mongikazi nxa ungela lwazi olupheleleyo ngeke ubekwazi ukuthi isebenzani ngibone phezu kwetafula kuomunye olompala oluhlaza omunye njalo ebemhlophe

Ngokuqondileyo umuntu owesifazana kumele azithwale inyanga eziyisitshiyagalo lunye kodwangexa yezinto esihlangana lazo empilweni ukuthi umuntu uyenelisa ukukhathazeka acina esebeletha isikhathi singakafiki.

Ijekiseni iyabe ibhaliwe ngaphandle yafanekiswa amanombolo amanombolo lawa abancedisa ngokuthi abantu abalingani kuyenelisa ukuthi behlaba umntwana ngakho kuyabe kungamelanga ahlatshwe ngomuthi omnengi

Esibhedlela nxa umuntu efakwa amanzi emzimbeni, kulensimbi lapho okugaxhwa khona iphetshana leliyana, lokhu bayabe kusenzelwa ukuthi amanzi abephezulu ukuze abeyehla kancane kancane esiya phansi.

Imbodlela yomuthi ibekiwe ilombala oyibrown kuthi eceleni lapha kufakwe amaflawuzi kanye lamahlamvu ayiwo asetshenziswe ukupheka lumuthi.

Amaphilisi kanye lemithi ayisikho konke okuphomba ukubekwa. Okunye kuyabe kufuna ukufakwa ku temperature ehambelana lakho. Ngakho esibhedlela sebathenga konke lokho okuncedayo okusebenza ngama getsi.

Amaphilisi amancuncuncu akhitshe phakathi kwebhokisi elilombala okumhlophe, okubomvu, okumnyama kanye lombala iyilavenda.

Imihlobohlobo yamaphilisi ibekiwe phezulu kwetafula. Okokuqala kulamaphilisi amhlophe .Khona kuphakathi kogebhezi oluluhlaza. Amanye njalo amaphilisi amanengi alombala onsundu. Besekusiba lamanye nje amhlophe kanye logebhezi lwawo. Kulamagabha amabili emithi. Elinye lilesiva...

Bakhona abanye abantu abathi bangagula bayabe bengasela mandla, besebehanjiswa esibhedlela bangafika bayabafaka idriphu iyabe izabanceda ibaphe amandla.

Umnewethu oleminyaka elitshumi lasithupha, ubelohlupho oluthile esiswini, elala engalalanga ethi uyatshilwa. Wonele ukuvakatshela esibhedlela, bafike bamnika umuthi omncede kakhulu.

Ikhona imikhuhlane egulwa ngabantu eyabe idinga ukuthi kuthathwe igazi labo liyehlolwa. Ngakho nxa bengathatha igazi lelo balifaka lokunye okungamabhodlela okuncinyane okulombala okhanyiselayo.

Amanye amaphilisi ayenelisa ukuthi usile ,sokusiya ngokuthi abezempilakahle bathe unathe okungakanani.

Umntaka mama omncane ubegula ekhwehlela wahamba esibhedlela bafike bamnika umuthi ongamanzi bathe abangeke bemnike amaphilisi ngoba usase mncani angeke enelise ukuwaginya.

Imithi yamehlo esikhathini esinengi yiyo efakwa kokuyimbodlela okuncinyane ngoba emehlweni awufaki muthi omnengi. Uyabe utsheliwe ukuthi uyathontisela okulithonsi kuphela.

Imbodlela yomuthi okulesithunzi somuntu ngaphandle esikhanyayo kulombala oyigrini kuthi amabala akhona abhalwe ngamabala amhlophe imbodlela ivalwe ngesivalo esimhlophe njalo.

Umuthi wamehlo ufanekiswe ilihlo lomuntu ngaphandle, kanye lentshiya zakhe. Ulombala oyisibhakabhaka kulelibhokisi. Kuthi igabha lona ngokwalo elomuthi, limhlophe libhalwe ngamabala amancinyane amnyama.

Abantu balezikhumba ezehlukeneyo, njalo izikhumba zemzimba lezi , ezinye ziyakhetha amafutha okugcoba. Phela akhona amanye othi ungawagcoba uyadabuka. Kumbe uthole umuntu esequbukile. Ngakho umuntu munye ngamunye, kumele ananzelele amafutha okugcoba amvumayo.

Umuthi obhalwe Sodium Chloride usemambodleleni amhlophe alombala oluhlaza. Wonalawo mabala abhalwe ngombala omnyama. Kulamabhokisi akhona njalo eceleni.

Kwesinye isikhathi intengo zezinto ezithengiswayo kungaba kusezitolo kumbe emafamasi. Kuyayehliswa nxa kusenzelwa ukuthi abantu bakuthenge ngokuphangisa. Lokhu kwenza umuntu wonke ayenelise ukuzithole encedakele.

Amaphilisi esibhedlela abunjwa ngendlela ezehlukeneyo. Akhona abunjwa abe lomgelo e senta, ukwenzela ukuthi umntwana okungamelanga anathe iphilisi eligcweleyo, umzali uyamqamulela amnathise ucezu olulodwa.

Amaphilisi nxa bewapheka, linye ngalinye bayalenza libelomgelo e"center".Lokhu kuyancedisa ukuthi umntwana omncinyane ongamelanga anathe iphilisi elipheleleyo uyamqamulela umnathise ucezu olulodwa.

Esikhathini esinengi eminye imithi ihamba lephetshana elifanikelwe lowo muthi ngaphandle, kuyabe kubhaliwe ibizo lomuthi, kanye lokuthi umuthi lowu welaphanni, kuyabe njalo kulesisekelo sokuthi umuthi lowu uvunyelwe ukuthi usebenze.

Kuqakathekile ukunakekela izifuyo ezifana lenkomo, izimvu kanye lembuzi. Kumele ubone ukuthi azihlaselwa yimikhuhlane ezingaziphambanisa zicine sezithelela ezinye ezabomakhelwane.

Esikhathini esinengi amaphilisi anathwa kathathu ngelanga, uyabhalelwa phansi baphinde bakuchasisele njalo ukuthi ekuseni unatha amangaki, emini unathe amangaki ntambama njalo unathe amangaki

Abezempilakahle bayafisa ukuthi abantu bahlale belolwazi olugcweleyo ngamaphilisi ukuthi ayabe ephekwe ngani ngakho kwesinye isikhathi uyathola iphetshana elifanekiswe umhlobo wephilisi eceleni kube sokufakwa njalo izinto ezisetshenzisiweyo ukupheka lawo maphilisi.

Umzawami ubephathekile amalanga adlulileyo. Ubesithi isisu sakhe siyabopha. Kasimvumeli ukuthi ahambe esambuzini. Wagijima wayabona udokotela. Ufike wamnike omunye umuthi okade usesigujiini esimhlophe, esincane..Ngaphandle besifanekiswe okuliphetshana okulombala olithanga elijiyileyo.

Umama ubehambise umntanakhe omnani ekilinika ubuye esephethe umuthi osembhodleleni elombala onsundu, kuthi iphepha elinanyathiselweyo lilombala olithanga kanye lomhlophe.

Esikhathini esinengi ungabona umuthi efanekiswe umntwana kuyabe kutshengisela ukuthi kunathwa ngabantwana abancane ngakho kumele abantu bazifundise ukubala behlukanisa imithi yabantu abadala labantwana.

Kuqakathekile ukuthi ungathenga umuthi kumbe amaphilisi iloba ngamafutha okugcoba uqeda kuqubuka kumele ubale iphetshana uzwisise ngoba liyabe lilezixwayiso zokusebenzisa lolu lutho oluthile

Amaphilisi alombala omhlophe alitshumi abekiwe phambili kwethafula. Emveni esebatshele wathi utshaywa likhanda. Bathe amaphilisi lawa uzawanatha amalanga amahlanu ngoba ngelanga uzabe enatha amabili.

Abezempilakahle bebehamba besinika okungamaphetshana . Okufanekiswe igabha elimhlophe, elilebhanti nje elinsundu..Kukhanya ngamaphilisi, abasaqala ukuwayenza. Bekulokunye okungamarawundi nje okulombala obomvu.

Uphandlwe yingotsha umzawami watshona ehlikihla amehlo ilanga lonke. Ngicine ngimcebisa ukuthi kayebona udokotela. Ngakho bafike bamnika umuthi osembodleleni emhlophe, okuncinyane nje. Kuthiwe uzabe ethontisela ekseni, emini kanye lantambana.

Umama umncane ubehambise umntwana ekilinika. Ubuye ephethe okulibhokisi komuthi okulmuthi phakathi. Bathenge ukuqeda ubuhlungu.

Amaphilisi alombala omhlophe esikhathini esinengi kodwa ke asekhona amanye owathola eyiphinki amanye njalo elombala olithanga sokusiya ngokuthi amaphilisi lawa ngawani.

Ezibhedlela kulamambodlela amane awejekiseni. Lapha siyabe sisitsho ukuthi phakathi kulomuthi osetshenzuswa ukuhlaba ijekiseni. Ijekiseni ngokwayo. Ibekiwe khonapho eceleni.

igabha lamaphilisi elincinyane elilombala omhlophe loluhlaza libhaliwe ngaphandle ukuthi lilamaphilisi ayisikhombisa liphinde labhalwa ngombala omhlophe ibizo lalawa maphilisi

Kuyenzeka ukuthi esikhathini esinengi ungafika epharmarcy usiyathenga umuthi ungabe uyabe utshile kumbe uqubukile bayakutshengisa imihlobo ehlukeneyo bekutshela lezintengo usingatsho wena ukuthi uyenelisa ukuthenga kuphi kwakhona

Omama labobaba bahlezi endlini eyakhiwe ngezitina ingaplastwanga. Bayenze isigombolozi nje batshiya okulibanga okuncinyane okokuthi umuntu ozoxoxisana labo uzayenelisa ukuma phambili kwabo.

Uthe esetshiywe ngunkosikazi uDube wabona kungcono ukuthi aphile impilo yokunatha utshwala. Kanti ke impilo leyi ayilunganga. Ngakho babone ukuthi kungcono bamhambise kwabezempilakahle benelise ukuxoxisana laye bemkhansela.

Besebethabe kakhulu abantwana, sebebone ukuthi bathathwa umfanekiso, begqoke elinye ibhakane. Besebefuqana sebeminyana wonke umuntu efuna ukuzibona ephakathi. Bagqoke amayunifomu, abanye bagqoke impahla zabo.

Abezempilakahle benza umsebenzi omkhulu kakhulu. Esikhathini esinengi omama nxa behambisa abantwana, bayafundiswa ngezixwayiso ezitshiyeneyo okumele bazinanzelele ebantwaneni, kanye lemikhuhlane ehlukeneyo ukuthi ibonakala njani.

Minengi imikhuhlane ethelelwana ngamacansi. Ngakho abezempilakahle amazwe ahlukeneyo balokuhlangana benze imihlangano ethile bexoxisana ngale imikhuhlane ukuthi isimemetheke kangakanani njalo ingavikelwa kanjani

Esibhedlela, imibheda elala abantwana iyafakwa izinsimbi emaceleni, lokhu bayabe bekwenzelwa ukuthi ebusuku lanxa elele umntwana angatholakali esegiqika esesiyawela phansi aphinde alimale emveni kokuthi yena uyelatshwa.

Abantwana ababili abangamankazana bayabobotheka babambe umjingo. Kusemidlalweni nje ehlukeneyo Bavakatshelwe ngabezempilakahle abakhangela abantwana. Babone ukuthi babafake emidlalweni ukuze bakhule besazi ukuqakatheka kokwelula umzimba.

Abezempilakahle abakhangela ngabantwana abancinyane bamile bakhanya balemilayezelo ababachasisela yona. Bagqoke okuyisibhakabhaka bonke okungamaseyili abakugqoka kakhulu nxa bebelethisa.

Kubomabonakude lasemaphephandabeni kuyenelisa ukuthi ubone bekhankasela ulutho oluthile ukuthi luthengwe. Ngakhoke lapha bekukhankaselwa umuthi wabantwana wokugeza phela abantwana isikhumba sabo mele sihlale sisihle sicazimula.

Owesifazane ogqoke okumhlophe ubize iqembu labafundi ukuthi azexoxisana lalo ngotshintsho abangahlangana lalo nxa sebethe bathi ukukhula.

Abazali bafundisiwe namuhla ngomongikazi abakhangela ngezabantwana .Kuthiwe kumele bahlale begqokise abantwana izicathulo ngaso sonke isikhathi. Baze baphiwa laba abangelakho . Ngoba minengi imkhuhlane engabahlasela ngokutshona benyathela phansi .

Uhulumende usebone kungcono ukuthi ancedise abantwana abangenelisi ukuthola ukudla ngokupheleleyo, ukuze bakhethwe laba bantwana bathethwe bafakwa esikalini ukuze omongikazi betsho ukuthi lowu uyasutha okwaneleyo kumbe kasuthi okwaneleyo.

Umongikazi uqeda ukubelethisa umama emveni kokugqokisa umntwana uhambe wayathatha udoli ukuthi enze isifananiso sokuthi umntwana umunyiswa njani phela kuqakathekile ukumunyisa umntwana ngendlela eqondileyo ukuze angalimazeki.

Ababona ngezokucitsha umlilo nxa sekuthe kwabalengozi bavakatshile esikolo namhlanje. Bafundisa intsha le esakhulayo esezifundweni zezinga laphansi ukuthi bangenze njani nxa sebevelelwe yingozi yomlilo.

Omama banxusiwe ukuthi bazohlanganyela labo mongikazi. Bexoxisane ngendlela ezitshiyeneyo zokugcina abantwana lokuthi yizithi njalo indlela eziqondileyo zokumunyisa umntwana. Phela umntwana nxa emunya akumelanga uzithole usumvale amakhala.

Owesilisa ogqoke iyembe eluhlaza. Ulele lapha embhedeni oyendlalwe amaphepha amhlophe. Kuthi oyedwa owesilisa olombala okhanyayo, ubambe ikhanda lakhe.

ngithe ngizihambela edolobheni ngaphiwa iphetshana ngu dokotela okuthiwa ngu Gahizi kukhanya u dokotela lowu uyancedisa abantu kakhulu wafunda waqeqetsha okokuthi imkhuhlane eminengi uyenelisa ukuyelapha kuthiwe singaxhumana laye e nambeni ezibhaliweyo

Umongikazi ugqoke isayeke, uzivale amakhala kanye lomlomo. Uzivikela ekuthini angangenwa yizifo lapha emakhaleni. Ubambe umfundi isandla, kukhanya uyamubhanditsha.

Abakhulu basemsebenzini wezempilakahle basemhlanganweni bangenele endaweni ephucuke kakhulu kukhanya kuyibucwazicwazi owesifazana ugqoke isigqoko esimhlophe nguye omileyo phambili okhanya ephethe lapha.

Abafundi ababili abakhangela ngezamagetsi baqotsheme lapha phambi kwesigxingi esilentambo ezinengi nengi kukhanya bayaxoxisana ukut lokhu kusebenza njan lokhuyana kusebenza njani ngoba basasezifundweni

Nxa usekilinika sekumele uyelanda amaphilisi endlini yalapho okulamaphilisi khona kumele ubelencwadi, ozafika uyiqhubele lowo osebenzela lapho. Abeseyibala, uyabe esekwazi ukuthi ukupha waphi amaphilisi.

Umongikazi ugqoke ibhatshi elimhlophe. Uthwele amambodlela esandleni. Amambodlela lawa akhanya ngawamajekiseni. Kukhanya kuhlangane lamaphetshana alamaphilisi, yena egqoke amaglavosi. Yizinto ayaziphosela ebhimu ngoba zingasasebenzi.

Nxa sokumele kube lezifundo eziqalayo ubona ngama message esebhoda kubo makhalekhukhwini abanye njalo bayabhala amaphepha behambe bewajikela emgwaqweni kuyabe kubhaliwe izifundo ezitholakalayo kanye lentengo zakhona ukuthi zimi njani.

NgolweSine, amaviki wonke. Abasebenzela ekilinika yakithi. Bayaba lomhlangano, ekuseni, bengakaqalisi ukwelapha abantu. Lapha bayabe bexoxisana ngendlela yokuthi basebenze njani lomphakathi, njalo beyethulelwa izixwayiso lezikhalazo zezakhamizi.

Ngumama osebenzela ingatsha ze mpilakahle. Ugqoke isikipa esilombala oyisibhakabhaka. Kuthi entanyeni lapha ugaxe ikhadi, elifakwe intambo eluhlaza.

UMaDube ubengenelisi ukubhadala indleko zesibhedlela kuyikuthi imali ayiholayo incinyane bathe sebekutholile lokhu abezibhedlela basebemdingela idonor onguye ongumkhiwa obuye wamncedisa ekubhadaleni lesi sikwelede.

Esibhedlela esikhathini esinengi, umuntu nxa esesimeni sokugula esibuhlungu kakhulu, , kumbe elimele. Umuntu kakhangelwa ngumuntu oyedwa kuphela. Uyafica bebabili kumbe bebathathu. Bencedisa ukuthi umuntu aphephe empilweni le ayabe esekuyo.

Ubehlala ethwele nzima ngamazinyo akhe alezikhexekhexe umaDawu. Wasebona ukuthi kungcono avakatshele abezempilakahle bamncede bamfake lokhu okubopha amazinyo. Umncedise ngobukhulu ubunono umnunzana.

Kuqakathekile ukuthi umuntu osebenzela eFamasi abe ekufundele wakuqeqetshela ukusebenza lezinto ezincedisa impilo zabantu. Phela kuyingozi ukuthi umuntu athengisele abantu amaphilisi engela lwazi ukuthi bazawasebenzisa njani.

Ngithe ngibukele umabonakude emini, ngabona kukhulunywa ngobaba obanjwe yizigebengu kukhanya ubelimale okumangalisaho kodwa umongikazi ubekhanya emcedisa emfaka lokhu okwengezelela igazi emzimbeni, phela bathi wophe kakhlulu.

Ubaba ugqoke impahla ezibomvu esifubeni lapha kulesiphambano esitshengisa ukuthi ngowezempilakahle. Uphahlwe ngabafundi ababili abagqoke amagilovisi ezandleni kukhanya uyabafundisa ukwelapha isigulane emkhuhlaneni othile.

Abantu abanengi bathi umuthi wezinyo yikulikhipha, ngoba esikhathini esinengi izinyo lingabola lilinye liyaqala ukuthelela umkhuhlane amanye uthole esebola ngobunengi.

Abantu abayisithupha, abasebenzela ekilinika. Bamile babathatha umfanekiso. Abane bebengabesifazana. Ababili bengabesilisa. Laba abesilisa bebegqoke amabhatshi amhlophe. Kuthi omunye owesifazana ugqoke okuluhlaza. Omunye wagqoka okuluhlaza okwesibhakabhaka.

Nxa usiyakhipha izinyo esibhedlela. Ubuthola kule layini emangalisayo. Kodwa kulezinsuku sebephucukile. Sebebone ukuthi odokotela babebane omunye lomunye uyabe eqondana lesigulane esincedisa ngokusikhupha izinye.

IsiNdebele sithi inyanga kayizelaphi ngakho udokotela kumbe umongikazi nxa esethe wathi ukugula uyancediswa ngomunye asebenza laye hatshi ukuthi yena athi uyazelapha.

Umnumzana osewavula ifamasi yakhe. Uphume kumabonakude emini, ekhankasela enxusa izakhamizi ukuthi zibuye zizothenga ngobunengi. Uchasise ukuthi intengo zivumela wonke umuntu ukuthi enelise ukuthola uncedo.

Eselinde kakhulu umntakamalume engasafuni kulinda phela usebone ukuthi usesiyaqala ukufundela ukuba ngudokotela kuthe kuphuma okuliphetshana okubanxusayo ukuthi ba apply ujabule kakhulu.

Omongikazi ababili basendlini Kulobaba ohlezi esitulweni wembethe ilembu eliluhlaza .Kukhanya bamhlola indlebe ngoba omunye ukhanyisile lapha endlebeni yakhe

Abesifazane bayakuthanda ukuzi comba comba. Uthola umuntu esiyabhadala inkulungwane zezimali ukuthi bambinange umzimba lowu, uthole bemgcoba ubuso ngamafutha ayenza ijwabu litshelele.

Nxa belembuthano eminengi akuswelakali abantu bezempilakahle phela kuyabe kusazakala ukuthi asuye wonke umuntu osesimeni esiright abanye bayafikelwa yimikhuhlane bawe ngakho abezempilakahle yikho asebengena khona abayabe sokumele bancedise ngokuphangisa.

Efamasi ayisikho nje ukuthi kuthengiswa amaphilisi kunye lomuthi, amafutha wokugcoba lawo ayathoyalakala, phela lakho kuyingxenye yokunakekela isikhumba sabantu. Ngeyinye yezinto ezikhangelwa ngabezempilakahle.

Abantu bemakhaya eskhathini esinengi, bahlezibelama bhayisikili abo. Ayenza uhambo lubelula. Ayanceda kakhulu ngoba izolo ngekhaya sigijime sayaboleka elakomakhelwane, sekumele siyethenga amaphilisi efamasi. Ubabamkhulu ubesetshaywa likhanda.

Amabhokisi emithi amane abekiwe ekhabothini emhlophe, lapha epharmacy. Elinye lifanekiswe umuntu, njalo ngaphansi lilombala obomvu. Elinye njalo libomvu lona ngokwalo. Kuthi elesithathu, lilombala oyisibhakabhaka. Lelesine lalo, ngokunjalo.

Kusefamasi ekhabothini lapha imihlobo yamabhokisi ephethe amaphilisi phakathi ihleli yalayiniswa ngokufanana kwayo, phela akwenzi ukuhlanga hlanganisa izinto ngoba bengacina bezithola sebethengisela umuntu amaphilisi angayisiwo.

Amabhokisi amapilisi asanda kufika lapha efamasi. Basawalungisa ukuthi bawapekhe ngemisebenzi yawo. Alembala ehlukeneyo. Amanye abobvu amanye aluhlaza okwesibhakabhaka. Amanye njalo aluhlaza.

Kusefamasi lapha ,kulamabhokisi amathathu afakiweyo .Elinye likhanya lilama gilovisi phakathi .Kuthi elinye lilombala oyisibhakabhaka akucaci ukuthi lilani ,elinye njalo lilombala omhlophe kanye loyi brown.

Nxa ukhwehlela uyenelisa ukuhamba uyaxoxisana labasebenza efamasi. Uyafika ubachasisele ukuthi ukukhwehlela kwakho kukuqalise nini njalo uzwanjani nxa ukhwehlela bazakuncedisa ngoba labo bakufundele ukwelapha abantu

Ngifike epharmacy. Ngabe ngilokhu ngigijimisa amehlo. Ngimelele ukuthi bangiserve lokho engikade ngizokuthenga. Ngibone imbodlela elamanzi amanye alombala oyisibhakabhaka. Ngahle ngabuza. Kukhanya asebenza ukuxubha umlomo, ukuze kuvikele amazinyo ekuboleni.

Kusefamasi lapha, kulamabhokisi ayimihlobohlobi ehlukeneyo kodwa ayalingana wona ngokwawo, amanye alithanga, amanye amhlophe, amanye lokumhlophe okuhlangene lokuyisibhakabhaka kuthi amanye abomvu.

Kusefsmasi lapha kubekwe amabhokisi ayisithupha phezulu kwetafula. Amabili ayafanana amabili njalo aluhlaza okwesibhakabhaka ayafanana kuthi lawa amanye wonke alompala omhlophe kodwa kutshiyene amabala abhalwe ngaphandle.

Efamasi enguhambe kuyo ngisiyathenga amaphilisi okutshaywa likhanda ngifice besithi kulezinsuku balemithi emilutshwana kanye lama philisi amalutshwana kakhulu. Kumele ukuthi bahambe bayethola okunye okokwengezelela ukuze beyenelise ukuncedisa uzulu.

Ipharmarcy ka mnumzana uMpala uyicecise kakhulu , phansi lapha nxa unyathela kuyacazimula. Uyibhale ngamabala aluhlaza kanye lamhlophe.

Izimota zimile lapha zilayinile zintantu, eyokuqala ilombala omnyama, esesenta ilombala omhlophe ibhaliwe ukuthi toyota ngemuva. Kulabantu ababili njalo abamileyo kuyo kuthi eyesithathu ilombala obomvu. Ifakwe leviri ngamuva.

Epharmacy uyathola belayinise kuhle imithi bayicecisa emakhabothini. Kodwa into engayinanzelelayo yikuthi, bayaletha amabala abhaliweyo phambili. Lokhu kuyabancedisa bona nxa beseva amacustomer.

Kusefamasi lapho okutholakala khona amaphilisi kanye lemithi yabantu abagulayo ubona ngamakhabothi akhona acecisiwe imithi ehlukehlukeneyo elembala ehlukeneyo njalo.

Ungahamba efamasi usiyathenga amaphilisi kuhlezi kulesigubhu samanzi lokhu bayabe bekwenzela ukuthi nxa umuntu efuthelwa kakhulu uyenelisa ukuthi ahle anathe khonapho amaphilisi akhe.

Ithekhinoloji seyayenza izinto zabalula kakhulu. EmaFamasi uyenelisa ukuthenga usebenzisa umakhalekhukhwini. Lokho kutsho ukuthi imali uyabe ulayo ecingweni kodwa ungayiphathanga ngesandla.

Umalume wancedwa libhayisikili lakhe emveni kokuthi umzukulu wakhe esetshile. Wabona kungcono ukuthi agijime aye epharmacy ayechasisela ama nurse ukuthi amncedise ukuze engalali efuthelwa engakayi esibhedlela.

Amabhokisi emithi ehlukeneyo alayinisiwe kuhle lapha eshelufini amanye alombala omhlophe olokuluhlaza okwesibhakabhaka amanye alokumhlophe lokubomvu kuthi lawo amanye alokumhlophe lokuluhlaza.

Epharmacy bebekhiphe yonkinto ekhabothini kwasala amabhokisi emithi ayisithupha. Kukhanya konke lokho okunye besekudlulelwe ngamalanga ngakho bazaqala ukupakitsha okunye okutsha

Emaphamarcy bayakwenza kube Lula ngokusebenzisa I technology ungafika usiyathenga amaphilisi athile iloba umuthi othile ibizo lakho bayalifaka ku computer nxa usubuya njalo subatshela ibizo kuphela sebehle bekuncedisa masinyane.

Iqembu labafana kanye lamankazana bebelithatha imifanekiso emveni kokuphiwa izinto ezithile .Bebelihlekanyana nje ,kodwa abafana yibo abakhanya bebebanengi kakhulu.

Abezempilakahle bebevakatshele amankazana asakhulayo asesikolo sesecondary .Bebexoxisana labo bebanika izixwayiso sokuziphatha kahle lempumela yokuziphatha kahle.

Amalanga adlulileyo besilokuvakatshelwa ngabezempilakahle. Bekubuya izinkulungwane zabantu. Bebeyabe begqoke izikhipha ezimhlophe. Ezibhaliweyo ngemuva lokhu abahamba ngakho. Njengoba bebefundisa abantu ukuthi bayehlola igcikwane leHIV. Izikhipha zabo bezibhalwe lokhu ngamuva.

Besisemhlanganweni siyizakhamizi. Sihlangane labezempilakahle. Bebesixoxisa, besixwayisa njalo, ukuthi kuqakathekile ukuhlolwa igcikwane. leHIV. Lingakamemetheki emzimbeni.

Endaweni ezinengi zemakhaya abezempilakahle bayenelisa ukusebenzisa isikolo nxa kuyikuthi kulomkhankaso othile. Lokhu bayabe bekwenzela ukuthi baphungulele izakhamizi umango.

Emakilinika kulamalanga okugcwala kakhulu khona nxa kulilanga lokuhlola omama abazithweleyo kanye labantwana uthola kungasimuntu nje kuyabe kuyinhlabathi indawana yonke iyabe ikhona abantu abame amadlodlongwana.

Bahlangene abesilisa. Baxoxisana ngezempilakahle lokuziphatha komuntu oyindoda. Bayafundisana ukuthi abantu abangabafazi akumelanga bahlakunyezwe.

Untombazana ugqoke amagilavusi ezandleni ukuthi ahlabe umfowabo obuyileyo esibhedlela. Amagilavusi uwagqokile ngoba efuna ukuzivikela emikhuhlaneni ehlukeneyo.

kubalulekile ukugeza izandla ngaso sonke isikhathi phela izandla zibamba ukudla ziphinde zisebenze ukubamba incekeza njalo nxa siyi cleaner ngakho umpakathi uyagqugquzelwa emabhakaneni atshiyeneyo ukuthi bageze izandla ngaso sonke isikhathi

besiphiwa amaphepha akade egqugquzela ngokuvikelwa ekuthelelwaneni imikhuhlane bekufanekiswe ngaphandle ubaba ogqoke iyembe emhlophe lebhulugwe elimnyama kuthi umama ogeqe izandla egqoke isigqoko esibomvu

Ngathi ngivakatshele kwele Rwanda ngisemoteni ngabona ibhakane elikhomba esandleni senxele lelibhakane belitshengisa ukuthi yindawo lapho abancedisa khona ngezabantwana.

Eskhathini esinengi abazephilakhahle bayaba lelanga elithile , nxa befuna ngokufundisa ngomkhuhlane othile. Kuyaxuswa abantu bahambe bebambe ibhakani ngezandla, eliyabe libhalwe lokho okukhankaselwayo.

Umongikazi ogqoke impahla eziyisibhakabhaka kanye lasekhanda uqhiyile, uphethe okunye okuthile okulombala ofana lempahla zakhe, utshengisa umama ohleziyo omkhangele nhlo ebusweni.

Amaviki wonke esigabeni sakithi siyavakatshelwa ngowezempilakahle ezoxoxisana labomama kanye labobaba mayelana ngokwelamisela abantwana. Uyabe enika izixwayiso ezithile ezehlukeneyo ebantwini bonke jikelele.

Omama bonke banxusiwe ukuthi bazobonana labezempilakahle. Bakhethe indawo eseCentre kwasekubuya imota yemobile. Yiyo ebuye lapha ukuze kubelula.

Kuthe eseyenze iphutha uSibongile walamisela abantwabakhe eduze batshiyana ngenyanga eziyisithupha ubone ukuthi kungcono ahle avakatshele ekiliniki ayefaka ijadela ezamvikela ukuthi angazithwali masinyane.

Umongikazi utshengisa umama lobaba abahambe ukuyabona umntwana osesiswini kuskani, besebekhathazekile ukuthi babekwazi ukuthi umntwana ozazalwa ngoyini. Babukeka bebobotheka bejabulile esebatshengisa ukuthi umntwana udlala kuhle.

Umongikazi okade enxuse omama ukuthi azoxoxisana labo ngezoku thola abantwana kanye lokuzivikela ekutholeni abantwana duze duze, uthe eseqedile umhlangano labomama ubesethatha ama mpikitsha amanye uwathethe lalaba omama amanye bamthathe eyedwa.

Umama uhambe ukuyabona umongikazi ukuze amhlabe idepho. Idepho ngeyinye yezinto abayisebenzisa ukuzivikela ukuzithwala eduzane laduzane, ufike wahlala wavula ingalo umongikazi wabuya lejekiseni wamhlaba esandleni sokudla.

Emveni kokuthi bayenze ingozi yemota umaSithole ngapha ezithwele, uhambe esibhedlela into yokuqala abayenzileyo bamfake emtshineni befuna ukuhlola ukuthi umntwana angabe engalimalanga na.

Kuqakathekile ukufundisa abantwana ebesikolo abanga mankazana mayelana ngokuzigcina, ukuthi bagcine imizimba yabo kuhle njalo babekwazi izinto ezilungile lezingalunganga abantu abangabenza bona emizimbeni yabo

Abezempilakahle babone kungcono ukuthi bafundise abafundi ukuthunga izinto zokusebenzisa ngesikhathi lapho besesikhathini. Bebekhanya bejabulile laba bafundi ,munye ngamunye ethwele okwakhe ethunga.

Owesifazana ozithweleyo ubengasayenelisi ukulinda ukuthi uzabeletha umntwana oyini. Wasebona ukuthi kungcono ahambe ayebona udokotela. Ufike wamfaka kusinkani wabona kumabonakude ukuthi umntwana wakhe ngoyini.

Ubaba ogqoke ihovolosi elombala oluhlaza okwesibhakabhaka uncedisa umfundi ukubala ibhuku , umfundi lowu ugqoke I uniform eyi khakhi

I"Depo" yijekiseni ehlatshwa ngabantu besifazane bevikela ukuthi bangatholi izisu masinyane. Esikhathini esinengi ihlatshwa ngemva kwenyanga ezintathu.

Kulenhlelo esezabuyayo ezokufundisa abasakhulayo ukuthi bathunge izinto zokugcina lapho besemalangeni abo lokhu kuyabancedisa kakhulu ngoba esikhathini esinengi abenelisi ukuthenga lokhu okwesikhiwa okutholakala emadolobheni.

Umama ozithweleyo osesimeni sokumelela ukubeletha . Bafike bamhlalisa embhedeni kwathiwa anabe . Wasephiwa ibhola elikhulu elilombala obomvu ukuthi abe ebambelele kilo ngapha omongikazi bemncedisa.

Umama angabeletha esibhedlela bayamgcina okwensuku eImbili loba ezintathu lokhu bayabe bekwenzela ukuthi akhangelisise umntwana ukuthi uyenelisa ukumunya lakwezempilakahle kumikahle konke.

Owesifazana ungumhlobo waphesheya unatha amanzi, ukhanya uhamba egijima. Uyabe ezincedisa ngokunatha amanzi ngoba ngesikhathi nxa eginqa amanzi ayaphuma emzimbeni.

Owesilisa ogqoke iwatshi esandleni unatha amanzi ukhanya ngumuntu oyenza ngokuzivoxavoxa. Phela ukuzivoxavoxa kuyingxenye yezempilakahle.

Usihle nsuku zonke ekuseni uvuka ehamba esiya zivoxavoxa phela ungumdlali webhola lamankazana ngakho kuqakathekile ukuthi umzimba wakhe awujwayeze ukwenza lezo zinto ukuze angathwali nzima nxa esesemdlalweni

Abantwana besikolo bayithanda imidlalo yokugijima khanye lebhola. Kodwa esikhathini esinengi kukhona ubungozi, ngoba abanye nxa bedlala badlala, ngolaka. Kuyenzeka ukuthi omunye ofuqwe aqamuke kumbe anyele. Ngakho kuyabe sokudingeka abazmpilakahle ukuthi bancedise.

Umnumzana sowabona ukuthi angadatshukelwa zimpahla zakhe ngoba ubengakhethi nxa esiya ekuzivoxavoxeni usebone ukuthi ahlale ezigqokela isikipa sakhe esibomvu lebhulugwa lakhe elilokumnyama lokubomvu, enyaweni ebesegqoka amathenisi amhlophe. Isiyiyo impahla yakhe yansuku zonke.

Nxa umuntu eyenza okukuzivoxavoxa kumele ahlale enatha amanzi ngaso sonke isikhathi. Lapha uyabe eyenzela ukubuyisela amanzi lawo ayabe ephuma ngesikhathi nxa eginqa.

Ukuzivocavoca kuyigxenye yezempilakahle abantu besifazana sebekuthanda ukuzithola besenza okokuzivoca voca kuyaqinisa imzimba njalo kuyavikela ukuthi uhlaselwe yimikhuhlane kalula

Ebulenjini lapho esigugula khona uyenelisa ukuthola imifanekiso etshiyeneyo nxa ufuna ukwenza okuthile okufana lokuzivoxavoxa ungakwazi kanye lokwenziwayo uyagugula uthole imifanekiso ube usulungisela.

Abantu abayenza ngokokuzi voxavoxa bayawaqakathekisa amanzi kukalutshwana ukuthi ufice omunye wabo engelaso isigubhu samanzi kubalulekile vele ukuhlala unatha amanzi ngoba amanzi ayimpilo njalo bona bayaginqa bephuma amanye amanzi emzimbeni kuyabe kumele bewabisele.

Umtshina osetshenziswa ngudokotela, ulamaviri, umhlophe wona ngokwawo. Uphinde njalo phezulu, ulokuyi computer. Okutshengisela ukuthi lakho kulomsebenzi wakho.

Udokotela uDlomo usephucule abezempilakahle ngenye indlela ekuzinga eliphezulu. Usevule iwofisi yakhe kodwa bathe bechasisa kuthiwa asikho isidingo sokuthi ugade imota uyekhonale, uyenelisa ukuxoxisana laye lisebenzisa amakhomphutha awe thekhinoloji yakulezinsuku

I"technology " isidlala indima enkulu kakhulu empilweni zabantu .Uyenelisa ukukhulumisana lodokotela wena ungekhaya endlini yena esemsebenzini, kodwa likhulume likhangelene angazathi liyabonana.

umfanekiso otshengiusa ama flag ahlukeneyo kule flag yelizwe lase Rwanda kube le flag ye lizwe lase South Africa kube lamanye amabili eyinye yakhona ilombala omnyama lobomvu kanye lombala olithanga

i technology isihamba phambili kulezinsuku akusakhethelekile kumbe kusezikolo kumbe kusemakilinika kumbe kusezimpilweni zabantu nje jikelele wonke umuntu usezibiona ehlaliseka kuhle nxa ephethe okumxhumanisa lasebulenjini

Umhlafutho yisihlahla esiluncedo kakhulu ebantwini, siqala sisase sincinyane siyakhula sibe side okumangalisayo size sifike ezingeni lokwenza abantwana abokuthi ungabathatha ubahlanyele njalo.

Zinengi izihlahla zesintu ezincedisa abantu. Abanye bayazithatha baziwomise, bazitshise bethunqisela..Nxa besenza okuthile, kumbe bexotsha, moya ethile.

Izihlahla zesintu zinengi zitshiyene okokuthi umuntu okhulele edolobheni angeke abezazi zonke aziqede ngamabizo azo. Zaziwa ngabantu abadala abazi umsebenzi wazo.

Umunyi yisithelo esidliwayo. Kwezinye indawo ziyazimilela egangeni. Kwezinye indawo ziyahlanyelwa ngekhaya. Siyazala abantwana abaqala beluhlaza, abancuncu. Basebevuthwa babe yinsundu.

Amahlamvu ezihlahla manengi asetshenziswa ngabantu besintwini, ayatshiyana isayizi kanye lombala kodwa into eqakathekileyo yikuthi abantu bawasebenzise sebethole ulwazi olugcweleyo.

Amaluba yinto enhle okumangalisayo. Ogogo bethu bendulo, ubuthola belengadi yabo. Ukuthi umuntu uyabe ehlanyela amaluba akhe atshiyetshiyeneyo. Umthole sibili ebusy ethelela, ewahlakulela.

Umama uthabe kakhulu ebona isihlahlanyana esincinyane esomnyi esisungulileyo eceleni kwegedi uhle wasisuphunela wasicentela wathi akafuni kubona muntu ozasigeca lesi sihlahla ufuna sikhule sizale.

Umntanomnewethu ubelamaqhubuqhubu ebusweni. Wahamba waya e-pharmacy ukuthi bamncedise. Bafike bamthengisela umuthi osegabheni elilithanga, okhanya uphekwe nge cena. Icena belifanekisiwe ngaphandle. Bathe ngemva kwensuku ezinhlanu, kuyabe sekuphelile konke lokhu okusebusweni.

Okuyitube kwamafutha okugcoba, kumhlophe khona. Kubhaliwe ukuthi, Serum. Kulesivalo esiyisibhakabhaka esikhanyela khatshana. Kude nje khona.

Amafutha okugcoba umlomo ,atshengiselwe ukuthi aphekwe ngecena. Kubhaliwe ngamabala amhlophe kuthi amanye amancinyane amabala amnyama.

Esikhathini esinengi amaphilisi angaphekwa, kusetshenziswe izihlahla zesintu, leso sihlahla bayasithatha basifake ngaphandle kwebhokisi. Bayabe besenzela ukumemethekisa ulwazi ebantwini ukuthi izinto ezithile eziyimvelo zidlala indima enkulu empilweni zabantu.

Enyangeni ungafika ungene endlini yangkhona uthola imithi emangalisayo, ingiga ayiswelakali ngoba yiyo esetshenziswa ukuchola izinto lezi, eminye imithi iyabe isezigcebethwini eminye njalo isemiganwini yamaplanka.

Abathengisa imithi yesintu sebaphucuka kakhulu sebabona ukuthi kungcono badinge amagabha bawafanekise ngaphandle bawavale uthola sebelayinisile kuhle sekungani kusesitolo.

Ngingene endlini kamalume lapho okubizwa kuthiwa khona kusedali indawo leyi yiyo lapho alaphela khona izigulane zakhe ngiphume sengitshaywa likhanda ngoba bekunuka izihlahla lempande ezehlukeneyo

Igalikhi ilusizo kakhulu empilweni zabantu nxa uphethwe ngumkhuhlane womqado ofana lokuvimbana ungayenelisa ukuyihlafuna iyayenza usile masinyane.

Kugcwele amagajana atshiyeneyo lapha awemithi yesintu.,Afakwe ngamaqembu afananayo. Amanye ayisidalwa esiluhlaza wona ngokwawo. Kuthi amanye alombala omhlotshana, elezivalo eziluhlaza.

endabeni zayizolo ntambama kufanekiwe omunye ubaba okhanya usedumile ngokuncedisa abantu ngemithi abantu bebekhanya befakaza kumabonakude lapha ukuthi imithi yakhe iyabasiza okumangalisayo ngakho abantu bayagqugquzelwa ukuthi bathole uncedo ngoba ngumuntu ololwazi kusukela kudala

Izithelo ziqakathekile emizimbeni yabantu ,kumele abantu behlale besidla izithelo .Ikakhulu abantu abaletshukela ,kulezithelo ezithile Kanye lokudla okuthi okumele bakudle.

Ibhobola limilile etshanini, likhanya ngamahlamvu alo ukuthi leli libhobola. Bazalikha balipheke, nxa ulipheka ibhobola uyahlanganisa lethanga kanye lekhomane. Liba mnandi okumangalisayo.

Igrephu yisithelo esimnandi okumangalisayo. Silesihlahla esizithandelayo sigcwale indawana yonke, ngakho lesi sihlahla kumele nxa usihlanyela ubone ukuthi uzathola indawo yokube usendlala khona.

Amahlamvu akhanya agigiwe, ngumuntu olungiselela ukwenza umuthi wesintu. Amahlamvu lawa akwaziwa ukuthi ngawani. Kungabe kungawomganu, kungabe kungawe thetshane kumbe kungabe kungawe gwava. Manengi amahlamvu ezihlahla asebenzayo.

Izihlahla ezinengi ziyazala abantwana abaluhlaza kuthi nxa sebevuthwa sebetshintsha umbala sebesiya kulesosimo okumele babeyiso sona. Ezinye izihlahla azizali izithelo ezinengi, uthola uyenelisa ukuzibala lapha esihlahleni.

Likhona ifulawuzi engililayelwe ngumakhelwane. Kuthiwa ungathatha impande yakhona uyifake emanzini ungamumatha nxa ubulawa lizinyo akuthathi imizuzu emingaki ukuthi izinyo leli lithule.

Wabotshwa ebhoda ehlukanisa izimbabwe kanye lelizwe lesouth Africa ethwele isaka elilembanje phela isihlahla lesi akumelanga usiphathe okungekho emthemthweni abantu basisebenzisa basenze isidakamizwa.

ubabamkhulu angathatha isikhathi sakhe uyamthola esethwele isaka eseqonda egangeni liyabuya lilezimpande ezehlukeneyo kunye lamahlamvu ezihlahla ebeseqala ukuchaya lokhu abe efuna kuqale kome maqala kuthi lokhu afuna ukukusebenzisa kunjalo kumanzi ahle akukhiphe

Umnganu nkomo ngesinye sezihlahla zesintu esincedayo okumangalisayo. Sona siyazala abantwana abaqala beluhlaza nxa sebevuthwa babayinsundu. Bayadliwa laba bantwana kukhanya bayahlabusa njalo.

Sathi sizihambela egangeni sitheza inkuni. Umama wangitshengisa isihlahla esilamahlamvu aluhlaza aminyeneyo, silamaluba njalo abomvu. Wathi isihlahla lesi singumuthi, babesisebenzisa endulo kodwa angisazange ngabamba ibizo laso angitshela lona.

Izilimo zemasimini ziyadinga ukunakekelwa. Uyathola izinanakazana ezihamba phansi ezihlukeneyo sezibhoboze izilimo zadla. Ngakho kuyabe sekumele uxoxisane labalimisi bakuxwayise ukuthi ungasebenzisani.

Minengi imikhuhlane eyelatshwa yimithi yesintu esikhathini esinengi nxa ulenyongo ubulawa yisisu kumbe ulomkhuhlane weflu izihlahla zesintu ziyancedisa kakhulu.

Ngesikhathi sehlobo izulu liyabe lisina okumangalisayo. Uthola izihlahla zihlumile ziluhlaza tshoko. Eyinye into njalo eyenzakalayo yikuthi ziyabe ziminyene ngoba sonke isihlahla silamahlamvu amakhulu ngakho abantu kumele bananzelele nxa behamba eguswini.

Ubabakazi uyawathanda amaluba ngibone sokulelinye elihle okumangalisayo lilamahlamvu aluhlaza besekusiba lamaflawuzi ngokwawo alombala olithanga okujiyileyo

Ugogo nxa engaphuma esiyatheza inkuni akayekeli ukubuya ethwele ingatsha ezithile ezilamahlamvu aluhlaza, uyabe sethole okungamelapha imikhuhlane ehlukeneyo. Uthi yena akahambi ekilinika, endulo bebengakwazi lokho.

Umnumzana uNdlovu oyaziwayo ukuthi uyalima icena, uvakatshelwe ngabezempilakahle. Bathe balesifiso sokuthi abafundise labo ukuthi umsebenzi omuhle kangaka uwenza njani. .

Inyanga ephelileyo ubotshiwe umfana wakoNcube itholakale elomxhaka wembanje ngakho usegwetshiwe iminyaka emithathu ukuthi ubesebenzisa izidakamizwa.

Imithi elungisa ezangomengi yenziwa ngendlela ezitshiyeneyo omunye uyathola sebewugigile waba yimpuphu uthi omunye njalo bayawugxobagxoba njalo umanzi.

Ubabamkhulu kafuni muntu odumela ukhula acente engayanga hlolisisa kuleyo ndawo, uyabe esithi phela abantu bazageca imithi yakhe etshone esedubeka esebhoda egangeni eyidinga.

Ucucuza neyinye yemithi yesintu edlala indima enkulu empilweni zabantu . Umama uthi uyampheka umenze umfushwa ubusumudlq, uthi uyancedisa ekunikeni amandla amasotsha omzimba.

Ubabamkhulu uyathathanda ukuthi nxa angagula uyayala ukuya ekilinika kumbe esibhedlela, umuzwe ethi yena ufuna ukunatha izihlahla zakhe, ngakho sesize sakwamukela. Sikhona esinye esihlala eceleni lomduli, akafuni muntu osigamulayo.

Ugogo uyathanda ukwenza umfushwa esikhathini esinengi upheka owolude uyawuchaya uthole usumnandi okumangalisayo phela ulude ludlala indima enkulu emzimbeni lungumuthi luyanika amasotsha omzimba amandla

Ugogo uyalithanda kakhulu idelele ngakho usebone ukuthi kungcono ahlale elihlanyelile phela uthi lidlala indima enkulu emzimbeni. Kukhona elikwenzayo.

Ichena liyelapha okumangalisayo, alikhetheli ukuthi kungabe kungumuntu kumbe kuyizifuyo. Ngangibone umama elisika elifaka emanzini lapho okunatha khona inkukhu.

Nxa sihlakula emasimini uyezwa umama esithi,"lokhu lingakugeci", suzibuze ukuthi uyabe esenzelani. Kanti yena uyabe ekwazi ukuthi yizihlahla esingumuthi .

Umhlafutho ngesinye sezihlahla esiluncedo kakhulu empilweni yabantu silamahlamvu amanye nje ayabe ehlukene kuthi abantwana bakhona bazalwa babeluhlaza bengawoma bayabe sebelombala onsundu .

Uthe eselunywe yinyoka uBhanda ubabamkhulu wagiljima wabuya lamahlamvu aluhlaza wabuya wawagxobagxoba wamgcoba lapho alunywe khona akuzange kube kusamemetheka ukuyangaphi. Yikho engabona khona ukuthi endulo bebephila ngemithi yesintu.